Owesifazana uthwele umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kwemibili umfake enyaweni wamkhangelisa phezulu besokusiba khona osebenza kwezempilakahle eceleni omthontiselayo emlonyeni okungaba ngumuthi wokumsiza.

Umuntu ogqoke impahla zomsebenzi okuyihovolosi elithanga amagilavu aluhlaza okwesibhakabhaka wazivala umlomo , amakhala ,amehlo kanye lekhanda lonke nje kukhanya ufafaza umuthi obulala izinanakazana zonke.

owesifazana ogqoke okumhlophe phezulu otshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle uhlaba umntwana ijekiseni esandleni sokunene engabe ivikela umkhuhlane loba igcikwane elithize

Abesifazana ababili oyedwa uhlezi phansi okutshengisa ukuba yisigulani oyedwa umile okutshengisa ukuba usebenza kwabeze mpilakahle okungaba ngumongikazi loba udolotela ugaxe umtshina wokuhlola ukuba inhliziyo itshaya okungakanani.

Umntwana omncane ongaba lomnyaka owodwa kusiya kwemibili othontiselwa umuthi wakulezi insuku ovikela imikhuhlane kanye lamagcikwane ahlukeneyo angabe ethontiselwa ngudokotela loba ngu mongikazi

Owesifazana otshengisa ukuba ngumongikazi loba udokotela uhlaba inkazana engaba leminyaka engaphansi kwamatshumi amabili ijekiseni esandleni sokunene uvikela imikhuhlane loba igcikwane elithize.

Abesifazana abathwele abantwana abagqoke okufananayo okutshengisa ukuba basezifundweni umongikazi uhlaba abantwana amajekiseni.

Owesifazana ogqoke ijazi eziluhlaza okwesibhakabhaka wazivala amehlo kanye lamakhala okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle okungaba ngumongikazi loba udokotela. Uhlola omi phambi kwakhe umkhuhlane othile.

Abantu ababili ababambe izandla abagqoke amaglovisi aluhlaza tshoko lombala oluhlaza okwesibhakabhaka bazivale amehlo kanye lamakhanda okutshengisa ukuthi bengabe besebenza kwezempilakahle okungaba ngodokotela labomongikazi

Umongikazi loba udokotela ogqoke impahla zomsebenzi uhlaba owesilisa ijekiseni esandleni sokunene okungaba yijekiseni yokuvikela umkhuhlane othile loba ukulapha umkhuhlane othile.

Abesilisa kanye labesifazane abahlangeneyo abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuba ngomongikazi loba odokotela, bazivale amehlo. Phezu kwetafula kulemithi eyehlukeneyo ongaba yimithi yokuvikela imikhuhlane othile.

Abezempilakahle abagqoke izigqoko ezilembala ehlukeneyo. Abanye bagqoke eziluhlaza tshoko abanye, eziluhlaza okwesibhakabhaka kube sekuzakuba labanye abagqoke esingathi yiphinki.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi phambili kwabo kukhona itafula elilemitshina okukhanya ukuba bakhuluma ngezempilakahle bagqoke impahla ezilembala eyehlukeneyo.

Omongikazi ababili okukhanya basesibhedlela esikhulu kanye lesigulane esisodwa esiqoke isikipa solombala olithanga sifakwe umtshina wokuhlolwa ukuba igazi lihamba njani emzimbeni.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi ngaphansi komthunzi balalele omi phambi kwabo osengabe efundisa ngezixwayiso langezeluleko zokwezempilakahle okungaba ngumongikazi kumbe udokotela.

Owesilisa ogqoke isudu emnyama iyembe emhlophe kanye lethayi ebomvu, ome phambili ukhanya efundisa noma unika abantu izeluleko izixwayiso kumbe imininingwana ayelana lezempilakahle.

Umama uphethe umntwana. Umntwana akagqokanga phezulu. Ubanjwa ngogqoke okumhlophe phezulu. Otshengisela ukuba ngumongikazi loba udokotela. Nguye ofuna ukubambabamba umntwana.

Owesifazane ohlezi lengane engaba leminyaka engaphansi kwetshumi. Umntwana uhlolwa ngowesifazane ogqoke isikipa esilombala omhlophe otshengisa ukuba engaba ngowezempilakahle.

Umntwana ulele phezu kwetafula elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ulele phezu komtshina osetshenziswa ukuhlola abantwana ubude babo. Kulabantu abakhukehlukeneyo abatshaya izandla.

Owesifazana othwele amabhakede amabili elinye ulifake ekhanda elibomvu ngokombala elinye ulilengisile elilombala olithanga okutshengisa ukuba uvela kukha amanzi.

Owesifazana okha amanzi empompini ewafaka ebhakedeni elimnyama. Uthwele umntwana, ngemva kwakhe kukhanya izihlahla eziluhlaza tshoko. Lesibaya okungabe Kuhlala inyamazana ezithile.

Abesilisa abahlangane labesifazana inengi labe sifazane ligqoke amabhatshi amade alombala ongani luhlaza okwesibhakabhaka okungabe kutshengisa ukuthi ngabe mpilakahle

Abesilisa kanye labesifazana, abahlangeneyo abagqoke impahla ezilembala ehlukeneyo, bame ngaphandle komyango wekilinika loba esibhedlela esikhulu, okukhanya ukuba bebezofunda mayelana lezempilakahle.

Abantu abamileyo esibholaneni ,oyedwa ukhotshoza amanzi .uyawakhotshozela ezigubhini ezilithanga okulomntwana obambe isigubhu .Ogqoke isikhipha esilombala obomvu.

Abantwana abancane ababili abangabafana okukhanya ukuba basekilasini omunye uphakamise isandla okukhanya ukuba ufuna ukuqamba impendulo kulokho abakufundiswayo

Owesifazane ogqoke isigqoko esimhlophe esilamabala abomvu ukha amanzi empompini ngesigubhu esilithanga Kanye lesisimhlophe esiseceleni ngemva kwakhe kulezihlahla eziluhlaza Tshoko

Owesilisa ogqoke ijazi elide elimhlophe okukhanya ukuba usebenza kwabezempilakahle okungaba ngudokotela kumbe umongikazi. Ubambe owesifazane isandla, wasethwala i"cotton" esandleni okukhanya ukuba ufuna ukumthesita loba ukumenza okuhambelana lezempilakahle.

Abesilisa kanye kabesifazana, abahlezi phandle komduli wekilinika loba owesibhedlela esikhulu. Bagqoke impahla ezilembala ehlukeneyo, Kukhanya balinde ukufundiswa kumbe uukuzethola uncedo, ekilinika le.

Abantwana besikolo abahlangeneyo abancane labakhulu abemfundo yezinga eliphansi. Bathola ukudla kwabo basendaweni yabo yokudlela okulamakomitsho phezu kwetafula lapha abathola khona ukudla kwabo.

Abantu abamileyo abahlangeneyo abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezilombala ohlukehlukeneyo abakhanya bengabe bezofuna usizo oluphathelane lezempilakahle.

Umfanekiso otshengisa ingqondo yomuntu, ukuba yenziwe njani, kumbe iimi njani, ngaphakathi komuntu. Engceye yiyo encedisa ukucabanga, kanye lokwenza izinto ezehlukeneyo.

Ibhakane elikhulu eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe kanye laluhlaza okwesibhakabhaka elikhuluma mayelana ngempila kahle yengqondo elitshengisa ukuba lingabe lifakwe esibhedlela loba e clinika

Ibhakani elikhulu elitshengisa ilanga elizaba khona elihambelana lokuma kahle noma impilakahle yengqondo elizabe likhona mhla zingamatshumi amabili lambili ngenyanga kaMfumfu.

abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi okungabe kukhanya kungumhlangano ophathelane lezempilakahle oyedwa owesifazana uphethe i mic

owesilisa ohlezi wakhangelisa ikhanda phansi wabamba ikhanda ekhanya ehlukumezekile emoyeni uhlezi lowesifazana ombambe ihlombe engaba ngumuntu omduduzayo kumbe omnika izeluleko

Umuntu okhanya eyehlisa inyembezi elihlweni sokungabe kusenziwa yibuhlungu belihlo noma ukuhlukumezeka emoyeni noma enyameni.

Itshathi elezempilakhahle elibhalwe ngamabala ahlukeneyo exwayisa ngezempilakahle elilamabala aluhlaza tshoko kanye lamnyama lamancane alithanga phezulu.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi phakathi kwezinqola ezibancedisa ukuhamba okukhanya ukuba ngabantu abadala abanye ngabagogekileyo loba abalimeleyo abangenelisi ukuhamba ngenyawo zabo bebodwa.

Abesilisa labesifazana abahlangeneyo abagogekileyo, abahlezi phakathi kwemitshina abayisebenzisa ukuhamba. Ngakulesisimo abakiso kukhanya ukuba bebehlangene ngokugogeka kwabo.

Ingaphakathi yemduli wesibhedlela esikhulu ependwe ngombala omhlophe nke. Phakathi kukhona abesifazana ababili lomntwana oyedwa ohlezi phezu kombheda ongaba lemnyaka engaphansi kwetshumi lanhlanu okukhanya ukuba nguye isigulane.

Ibhakane elitshengisa izindlela ezithutshela kulesibhedlela Kanye lokumiswa kwaso. Ukuba nxa ufuna ukuya kwabantwaneni, kumbe ufuna ukuya ngaphi, uhamba njani. Ngaphi kwalo, kulotshani, obuluhlaza tshoko! Obokucecisa.

umduli wekilinika ongapendwanga olamafasitela apendwe ngombala omhlophe phandle eceleni komduli kulama luba aluhlaza tshoko kanye lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko

Abesifazana abathwele abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwetshumi, balayinile behlezi phansi kukhanya ukuba bengabe besekiliniki loba esibhedlela esikhulu. Bahlezi emabhentshini aluhlaza okwesibhakabhaka

Isibhedlela noma ikilinika ependwe ngombala olithanga phansi kulotshani obuluhlaza tshoko esibubiza ngeloni ngesilungu.

Indlu yezempilakahle okungaba yikilinika kumbe isibhedlela, iminyango ikhamisile umduli nganxanye upedwe ngokulithanga besekuthi phakathi kupendwe ngokumhlophe nke besekuthi phansi upendwe ngokuluhlaza tshoko.

Umtshina lamagabha asebenziswa ezibhedlela kumbe emakilinika angafakelwa imithi lasetshenziswa into ezihlukeneyo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Endlini yokwelaphela abagulayo esingathi yikilinika kumbe isibhedlela ependwe ngombala olithanga ngaphandle. Ngaphandle kwayo ilotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

abesifazana abathwele abantwana bagqoke izikipa ezifananayo ezilompala oluhlaza owesibhakabhaka okutshengisa ukuba bazothola imfundo kwezempilakahle noba kwezempilakahle yabantwana

ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo lesibhedlela eceleni ngangemuva kwaleli bhakane phambili kwalesi sibhedlela ngemuva kukhona amaluba aluhlaza tshoko kanye lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko

Indlu ependwe ngombala omhlophe nke okutshengisa ukuba yikilinika. Ilezinto ezehlukeneyo phezu kwetafula elimhlophe okungaba kuyimithi kanye lamaphilisi.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phakathi ekilasini. Phambi kwabo kufakwe imitshina yalulezi insuku etshengisa into eyabe ibhalwe kukhompiyutha okukhanya ukuthi bafunda ngokwezempilakahle.

Abesilisa kanye labesifazana abame phezu kotshani obuluhlaza tshoko bagqoka amajazi amhlophe amade okutshengisa ukuba ngabantu abasebenza emakilinika loba ezibhedlela abasebenza ngokwezempilakahle.

Abesifazana abahlezi phansi. Bonke bathwele abantwana. Okutshengisa ukuba bangabe besekilinika. Ngemuva kwabo kulomduli opendwe ngombala olithanga. Phezulu kwamakhanda abo, kukhona imifanekiso, eyehlukeneyo. Esingakubiza, ngamatshathi.

Ibhakane elitshengisa ukuthi abantu abaphile kuhle abaselizweni eliseRwanda, elizweni lase Rwanda abantu abaphile kuhle kwezempilakahle elizweni lase Rwanda.

Owesilisa ogqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka uhlatshwa ijekiseni ezandleni sokuncele ngowesilisa ogqoke iyembe elimhlophe nke ongaba ngudokotela noma umongikazi.

Ibhakane elikhulu elikhuma ngezempilakahle. Elikhuluma ngomkhuhlane wetshukela ukuthi singawuvikela noma singawenqabela ukuba ungehli loba ungakhweli njani ebantwini abaphila lawo.

Iphaphandaba elilemininingwane kanye lezixwayiso lezeluleko mayelana lezempilakahle elifanekiswe abantu kuhlangene abantwana kanye labesifazana.

Indlu or ngithi indawo, yezempilakahle elamaluba ngaphandle, aluhlaza kanye lalithanga. Lezihlahla, kanye lotshani, obuluhlaza. Obokucecisa.

Indlu elala abagulayo okungaba sesibhedlela esikhulu okulemibheda elemibala eyehlukeneyo eminye ilabantu eminye ayilabantu okuhlezi khona owesifazana ogqoke ijazi elilombala oluhlaza okutshengisa ukuthi usebenza kwabezempilakahle.

Ingaphandle yomduli wesibhedlela engapendwanga. Eceleni kwawo kukhona inqola . Esetshenziswa yizigulane ezingabe zigogekile, loba ezilimeleyo, ezingakwanisi ukuhamba zodwa.

Ibhakani elikhulu elisesibhedlela elitshengisa izindlela zokuhamba ungena esibhedlela lokuthi ungena ngaphi uphume ngaphi nxa usiya kulesi esabantwana kumbe esabadala. Eceleni kwalo kukhona utshani olulutshaza tshoko olokucecisa

Ingaphandle yisibhedlela esikhulu esibona ngokwamehlo kulebhakane elitshengisa ukuthi isibhedlela lesi sibizwa ngokuthwani. Eceleni kwebhakane leli kukhona utshani obuluhlaza tshoko kanye lamaluba alombala olithanga.

Abantu abagqoke amajazi amhlophe nke basesibhedlela esikhulu loyedwa olele phansi okhangelwa ilihlo emtshineni

Owesifazana ugqoke ijazi elimhlophe nke ulomtshina phambi kwakhe, ngale komtshina kulomuntu wesifazana. Umtshina lo ngowokukhangela amehlo. Umuntu lo owesifazana ohlezi phambili kwalo ogqoke ijazi elimhlophe nke nguye okhangelwa amehlo ngomtshin lo.

Isibhedlela esikhulu esitshengisa ukuba yisibhedlela sabantu labo abehluleka loba abalwisana lokutshiya izidakamizwa. Isibhedlela lesi sipendiwe amazenge aso ngombala oyisibhakabhaka phandle kulebhakane elikhulu elibhaliweyo ibizo lesibhedlela lesi.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu okulebhakane eceleni elitshengisa ukuba yisibhedlela egedini kupendiwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka sona isibhedlela asipendwanga kodwa amawindi apendwe ngombala omhlophe nke.

Owesifazana ohleziyo ukhanya ebamba owesilisa olele embhedeni oyisigulane .Lo ohleziyo kungaba ngu Mongikazi loba uDokotela usebenza ngokwe zempilakahle.

Isibhedlela esikhulu esipendwe ngombala omhlophe phezulu .Oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi .Esilembheda yokulalisa abagulayo . Phakathi kwamakhetheni avaliweyo .Amakhetheni aluhlaza okwesibhakabhaka .

Abesilisa kanye labesifazana abahleziyo esibhedlela abamelele ukuthola ukuncediswa . Abanye ngabasebencedisiwe sokungabe bencediswa ngabezempilakahle osokungaba ngabodokotela loba omongikazi.

Isibhedlela esikhulu esikhanya ukuba ngesomhlobo wokugula okuphuthumayo okunjengozi kanye lokunye okwehlukeneyo. Phandle kwaso kukhona abesilisa kanye labesifazane abagqoke impahla ezilemibala eyehlukeneyo.

Isitolo esithengisa imithi yakulezinsuku, amaphilisi ukudla kwabantwana kanye lokunye okutshiyeneyo okuhamba ngezempilakahle. Phakathi kwalesisitolo kukhona umthengisi okhangele ikhompiyutha.

Owesifazana ogqoke impahla ezilombala omhlophe lobomvu ufake isigulane umtshina ohlola ukuba inhliziyo loba igazi lihamba njani emzimbeni.

owesifazana ogqoke impahla ezimhlophe okutshengisela ukuba ngumongikazi uhlaba owesifazana ogqoke ibhilawuzielibomvu ijekiseni esandleni sakhe sobunene okungabe yikuvikela umkhuhlane othize

Ubuso bowesifazana obukhanya bukhubazekile kumbe bulunyiwe ijwabu alikho butshelezi, kukhona okungahambi kuhle okulebala elibomvu esihlathini.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuba basebenza kwezempilakahle okungaba ngomongikazi kumbe odokotela kanye lesigulane esilele embhedeni esihlolwa ngemitshina ephakathi kwaleyindlu.

Abesilisa labesifazane abagqoke impahla eziluhlaza tshoko okutshengisa ukuba ngo mongikazi kumbe amadokotela balamatafula phambi kwabo afakwe ilembu eliluhlaza tshoko elilemithi yakulezinsuku phezulu

I chat elikhulu elikhuluma mayelana ngomkhuhlane wetshukela ukuba ungavikeleka njani , ungawugcina njani ungakhwelanga noma ungayehlanga , inombolo zokufonela nxa subanjwe ngolowo mkhuhlane lezinye nje izinto ezehlukeneyo

Umtshina ubanjwe ngesandla otholakala ezibhedlela kanye lemakilinika, ufanekiswe ingqondo yomuntu okukhanya ukuba ilokubonakala kancane okulechatha elibomvu.

abesilisa labesifazana abamileyo bakhangela umtshina olezinto ezitshiyeneyo eziphathelane lokwempilakahle okukhanya kungokokuqeqetsha abezinga eliphezulu

Owesilisa okukhanya isandla sakhe sokhohlo kufakwe umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni. Eceleni kwakhe kukhanya izandla ezitshengisa ukuba ngezomuntu osebenza kwezempilakahle osekungaba ngumongikazi loba udokotela.

Umfanekiso owathathwa ngomtshina ubona izitho zomzimba ezingaphakathi okungabe kwayenziwa esibhedlela esikhulu ngudokotela loba umongikazi otshengisa ilitshe lezinso.

Abesilisa kanye labesifazana abasesibhedlela esikhulu lapho okuhlolwa khona abantu izifo ezehlukeneyo. Bagqoke impahla ezilombala oluhlaza tshoko. Embhedeni kukhona imibala eluhlaza okwesibhakabhaka.

Abesiliisa kanye labe sifazane abagqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuthi bengaba ngabezempilakahle okungaba ngomongikazi labo dokotela basebenzisa imitshina eyehlukeneyo eyokulapha loba ukuhlinza abangezwa kuhle

Izithelo kanye lokudla okutshiyeneyo okugoqela izithelo amatamatisi amakharoni amabanana kanye lokunye okwehlukeneyo ukudla okwakha umzimba

Ababili abakhanya bephakathi kwendlu okuthwa yiclinika loba isibhedlela emdulwini kule chart elifanekiswe umkhuhlane wetshukela laba bobabili eceleni lwabo kule mtshina eyehlukeneyo

ubuso bomuntu wesilisa ongabe esekhulile olelihlo elikhanya lilimele osengabe ekhanglwe ngezempilakahle ongaba ngu mongikazi loba u dokotela esibhedlela esikhulu

Owesilisa lowesifazana abasendlini yokuhlola izinto ezilethwa yezigulani ezifana labo gazi, izikhwehlela, imichemo kanye lokunye okwehlukeneyo, phakathi kwale indlu kulemitshina eyiyo esetshenziswa ukuhlola lezi zinto.

Imithi esetshenziswa endlini ehlola izinto ezibuya lezigulani egoqela imichemo izikhwehlela kanye lamagazi endlini okuhlolwa kanye lemitshina esetshenziswa lezinto lezi.

Ikilinika kumbe isibhedlela esikhulu okulezitulo ezilomhlobo oluhlaza okwesibhakabhaka lomduli opendwe nganxanye ngombala omhlophe nke nganxanye wapendwa ngokuluhlaza okwesibhakabhaka

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ukuhlola izinto ezilethwa yizigulane ezifana labogazi izikwehlela kanye lemichemo kuhlolwa ngodokotela abalolwazi

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi otholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika, osetshenziswa ukubona ingaphakathi yomuntu.

Umunwe okhanya ukuba yisithupha ohlatshiweyo waphuma igazi lokhu okungabe kusenziwa yikuba umuntu lo ubehlola igazi umkhuhlane othile ehlolwa ngumuntu owezempilakahle ongaba ngumongikazi loba udokotela.

Indlu okuhanjiswa khona izinto ezithathwa kwabagulayo ezifana lemchemo, izikhwehlela amagazi okulapho okuhlolwa khona imkhuhlane engabe icatshangelwa kulezo zinto eziyabe zihanjisiwe.

Indlu kapho okuhluzwa khona izinto ezilethwa ngabagulayo. Ezigoqela amagazi, izikhwehlela, imichemo, lokunye okwehlukeneyo. Esikuthola esibhedlela esikhulu. Kuhlolwa ngomongikazi kanye labodokotela.

Umtshina osetshenziswa ukuhlola ukuba owesifazane usezithwele noma cha okuyikukhanya usebenzile utshengisa ukuba umuntu ohlolwe ngalo umtshina usezithwele

Indlu etholakala ezibhedlela ezinkulu elemitshina emincane lemikhulu eyehlukeneyo lapho okuhanjiswa khona kuyehlolwa izikhwehlela, amagazi imichemo lokunye nje okwehlukeneyo okwezigulane.

Imitshina etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ikakhulukazi ngodokotela ukuhlola izinto ezihlupha abagulayo loba ukwelapha. Imitshina le itshengisa ingaphakathi yomzimba womuntu.

Indlu ekhanya ukuba kusekilinika noma esibhedlela esikhulu ependwe umduli umhlophe nke phakathi. Kulemitshina eyehlukeneyo phezulu kukhona isigubu esimnyama elilesivalo esimhlophe.

Imitshina eyehlukeneyo, omunye ukhanya ukuba ungaba ngumtshina okhipha amaphepha asebhaliweyo ngumtshina. Omunye njalo ungasetshenziswa izinto ezehlukeneyo ,ongatholakala ezibhedlela loba emakilinika.

Igabha lokulahlela izibi elisetshenziswa ikakhulu emakilinika kumbe ezibhedlela. Okulahlelwa khona izibi ezingela bungozi obukhulu kakhulu.

Owesilisa ogqoke izigqoko eziluhlaza tshoko okutshengisa ukuba usebenza ngabezempilakahle uphakathi kwendlu yokuhlola izinto ezilethwa yizigulane ezihlukeneyo ezigoqela izikhwehlela amagazi kanye lokunye okuhlukeneyo

Umduli wekilinika loba esibhedlela esikhulu phakathi kwendlu kuletafula emhlophe nke. Phezu kwalelitafula kulezinto ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngabezempilakahle lamagabha abafaka kuwo igazi nxa sebethethe abagulayo.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika eyehlukeneyo eminye ehlala imithi lamaphilisi okwelapha abagulayo.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe okubonakala ukuba ngudokotela obona ngezempilakahle ugaxe umtshina wakhe wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo wasethwala umakhalekhukhwini esandleni sakhe sokunxele.

Owesifazana othwele untwana omncane ongaba leminyaka engaba phansi kwemihlanu uhlatshwa ijekiseni ngowesilisa okutshengisa ukuthi usebenza kwezempilakahle sekungaba ngudokotela kumbe umongikazi

owesifazana othwele umntwana ogqoke isigqoko esilamabalabala aluhlaza okwesibhakabhaka umntwana uhatshwa ijekiseni okutshengisela ukuba uhlatshwa ngu mongikazi loba udokotela

Omama abalabantwana abancane abangaba ngaphansi kweminyaka emihlanu kanye labezempilakahle. Bahlanganele ndawonye. Okukhanya behlola kumbe beselapha abantwana.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela kanye lemakilinika, usetshenziswa ngabomongikazi kanye labodokotela ebantwini abagulayo abangaphathekanga kuhle emizimbeni yabo.

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ezibhedlela kanye lemakilinika, egoqela imitshina yekuhlola ukuba igazi litshisa loba liqanda okungakanani noma inhliziyo itshaya okungakanani.

Umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle emakilinika noma ezibhedlela ukubona izinto ezehlukeneyo kusigulane

Umtshina omncinyane osetshenziswa ngabezempilakahle emakilinika noma ezibhedlela ezinkulu ikakhulukazi odokotela ukulalela ukuba inhliziyo itshaya njani.

Imitshina eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela loba ema kilinika esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukukhangela lokwelapha abangezwa kuhle emizimbeni yabo.

Umtshina wakulezi insuku osetshenziswa ezibhedlela loba emakilinika, osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngomongikazi loba odokotela ukubona izifo ezehlukeneyo emzimbeni womuntu ongaphathekanga kuhle.

Umtshina omncane otholakala kwezempilakahle ongaba yisibhedlela loba eclinika usetshenziswa ngabo Mongikazi kumbe o Dokotela ukwelapha abagulayo loba abangezwa kuhle emzimbeni yabo.

indlu ekhanya ukuba kusekilinika loba esibhedlela esikhulu ependwe ngombala olithenga phakathi kwayo kukhona umtshina omkhulu ongasetshenziswa ngabezempilakahle ongaba ngu mongikazi loba udokotela ukuhlola isigulane esithile

Umtshina omkhulu otholakala emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi osetshenziswa ukuhlola izinto ezitshiyeneyo ebantwini abagulayo okugoqela ukutshaya kwenhliziyo ukugijima kwegazi lokunye nje okwehlukeneyo.

Umutshina omncane otholakala ezibhedlela ezinkulu lapho okuhlolwa khona izinto ezihlukeneyo ezihanjiswa yizigulane okugoqela imichemo izikhwehlela amagazi kanye lokunye okuhlukeneyo.

Imtshina wakulezi insuku. Etholakala emakilinika loba ezibhedlela .Esetshenziswa ngomongikazi loba dokotela ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni wazigulane.

Owesifazana ogqoke ijazi elide eliluhlaza okwesibhakabhaka, lamaglove aluhlaza okwesibhakabhaka, ulamambhodlela amanengi phambi kwakhe atshengisa ukuba usendleni ehlola izifo ezehlukeneyo.

Imitshina emincinyane eyehlukeneyo esetshenziswa emakilinika ezibhendlela ezinkulu isetshenziswa ikakhulu ngumongikazi kanye lamadokotela abasebenza ngezempilakahle.

Isandla esibambe umtshina wakulezi insuku omncinyane osetshenziswe ukuhlola ukuba umuntu lo ulayo i covid19 noma akalayo okuyimpumela etshengisa ukuba akalayo umkhuhlane wecovid19.

ijekiseni efakwe umuthi yafakwa phezu kwebhokisi elihlala injekiseni elimhlophe engatholakala ezindaweni ezithengisa amaphilisi loba ezibhedlela kumbe emakilinika

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela loba kumakilinika osetshenziswa ngodokotela kanye labo mongikazi. Ukwelapha izigulane loba ukuhlola lokho okuhlupha izigulane emzimbeni yabo.

Imitshina yezandla emincinyane, esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu ngabezempilakahle ikakhulukazi odokotela. Imitshina le igoqela izigelo kanye lokunye okuncane okwehlukeneyo.

Umtshina omkhulu otholakala ezibhedlela loba emaklinika osetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukwelapha lokuhlola imikhuhlane etholakala kuzigulane emzimbeni eyehlukeneyo.

Umtshina osetshenziswayo ezibhedlela loba emakilinika ukuhlola izifo ezitshiyeneyo ebantwini abagulayo kanye lokupha izifo ezehlukeneyo .

Imitshina eyehlukeneyo etholakala emaklinika loba ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukwelapha abantu abagulayo kanye lendawo yokulahlela izibi ezisetshenziwe esibhedlela

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela ikakhulukazi ngodokotela okuyizigelo kanye lokunye nje okwehlukeneyo okuncane.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela loba emakilinika ngabezempilakhe okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuhlola izigulane loba abangaphathekanga kuhle ngokwenyama.

isincediso esisetshenziswa ezibhedlela noma emaklinika sisetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukufaka esigulaneni esilimeleyo noma esikhozekileyo

Imitshina kumbe ngithi izinsimbi ezehlukeneyo ezisetshenziswa emakilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu ezisetshenziswa ikakhulukazi ngodokotela labomongikazi.

Umtshina walezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika ongasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngudokotela loba omongikazi ukwelapha loba ukuhlola imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yezigulane.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinika isetshenziswa ngomongikazi kanye lamadokotela ukuhlola izigulane imikhuhlane ethile emizimbeni yabo.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ezibhedlela ukwelapha, ukuhlola izigulane. Eminye ingahlola izinto ezilethwa yizigulane ezifana lezikhwehlela, imichemo legazi.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngodokotela loba omongikazi ukwelapha izigulane kumbe ukuhlola okungabe kuhlupha labo abaphathekileyo.

Imitshana yalezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika. Engasetshenziswa ukuyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo Kanye lokuhlola imikhuhlane esemizimbeni yesigulane.

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu, esetshenziswa ngabezempilakhahle okungaba ngodokotela loba omongikazi besebenzisa kuzigulane ezehlukeneyo.

Umtshina omnyama ngokompala osetshenziswa ezibhedlela ezehlukeneyo obona izifo ezihlukeneyo ezisemzimbeni yabantu.

umtshina omkhulu otholakala eklinika loba ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ngabe zempilakhale okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuhlola izigulane imikhuhlane ehlukileyo emzimbeni

Imitshina etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika. Esetshenziswa ukuhlola lokwelapha izifo ezehlukeneyo. Eceleni kwale mitshina kulamagabha okuyiwo okulahlelwa khona izibi ezisetshenziswa esibhedlela. Alombala olithanga.

Imitshina emincinyane eyehlukeneyo ingatholakala ezibhedlela loba emakilinika isetshenziswa kuzigulane osetshenzisa ngomongikazi kumbe odokotela .

isincediso esingatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika eingasetshenziswa ngo dokotela kumbe omongikazi abangakusebenzisa ukufaka umuntu olimeleyo ogulayo loba ongezwa kuhle sifakwa enyaweni

imitshina esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika esetshenziswa ngabezempilakahle kungaba ngo dokotela loba omongikazi ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yezigulane lokuyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Umtshina omncinyane otholakala esibhedlela esikhulu loba emakilinika usetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngomongikazi labodokotela ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo yemzimbeni yesigulane.

Imithi eyehlukeneyo yakulezi insuku. Emibili iphezu kwento emhlophe besokuthi le eminye emibili iphezu kwelembu elilombala oluhlaza tshoko.

Amabhokisi amaphilisi amabili, elikhulu lelincane alombala obomvu lomhlophe kanye lamaphakethe amaphilisi amabili atshengisa amaphilisi abomvu ngokombala phakathi.

Umuthi wakulezi insuku welapha imikhuhlane eyehlukeneyo ophakathi kwebhokisi elilombala omhlophe ngaphansi waqunywa ngoluhlaza okwesibhakabhaka phezulu omunye umuthi ukhanya usegabheni elilombala omhlophe njalo lesivalo esilihalantshisi.

Umuthi wakulezi insuku osembodleleni ephuma phakathi kwebhokisi elilithanga elilamabala aluhlaza tshoko kanye labomvu.

Umuntu ozihlaba esiswini ngejekiseni, sekungabe efaka umuthi, loba efuna ukudonsa igazi. Ugqoke isikipa esilombala oluhlaza tshoko.

Igabha elilamaphilisi alikhulu phakathi akulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo. Igabha elimhlophe nke elibhalwe ngamabala amhlophe phezu komzidlana oluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi yakulezi insuku, esembodleleni elesivalo esiluhlaza, okwesibhakabhaka. Lamabala aluhlaza, okwesibhakabhaka. Wasuqunywa ngombala olithanga, phakathi kwawo. Owokwelapha ukukhwehlela.

umuthi wakulezinsuku ophezulu kwetafula elimhlophe nke uphakathi kwembodlela elombala omnyama lesivalo esimnyama esilombala olehalantshisi ngaphansi ubhaliwe ngamabala amahlophe kanye layisibhakabhaka

Umtshina omkhulu, otholakala ezibhedlela ezinkulu, loba emakilinika. Osetshenziswa ngamadokotela loba omongikazi, ezigulaneni, ezigula imikhuhlane eyehlukeneyo.

Umuthi wakulezi nsuku osebhokisini elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu omhlophe ngaphansi wasusiba lemzila elithanga embili . Umuthi lo ngowokwelapha imkhuhlane ekuhambelana lokwezihlalo.

Imithi kanye lamaphilisi ayehlukeneyo akulezi insuku awelapha izifo ezehlukeneyo, isingatholakala esitolo semithi kumbe emaklinika loba ezibhedlela ezinkulu.

amaphilisi akulezi insuku ayelapha izifo ezehlukeneyo atholakala ebhokisisni elimhlophe eliqunywe ekucineni ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka phansi ngaphezulu oluhlaza tshoko amaphilisi phakathi alithanga

Ibhokisi elimhlophe eliqunywe ngombala obomvu phansi laphezulu lilomuthi wokwelapha amehlo okungumuthi wakulezinsuku wokuthontisela elihlweni.

Amaphilisi alemibala eyehlukeneyo, amanye amhlophe, amanye alithanga, amanye abomvu amanye amnyama angelapha izifo ezehlukeneyo atholakale ezibhedlela, emakilinika Kanye lezitolo ezithengisa amaphilisi.

Imithi yakulezinsuku ikanye lamapills eminye iphakathi kwebhokisi elombala obomvu amanye aphakathi kwamabhokisi alithanga abhalwe ngamabala abomvu

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo alitshumi lanhlanu ephaketheni angatholakala ezibhedlela, emakilinika kumbe ezitolo zamaphilisi.

umuthi wakulezi insuku oyelapha ukukhwehlela osebhokisini elilombala oluhlaza ugadaniswe lombala owehalantshisi. Umuthi lo ungathokala ezibhedlela loba emakilini.

Amaphilisi akulezi insuku angatholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi okwalezi insuku, amhlophe ngokombala aphakathi kwamaphakathi amahlophe abhalwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi elihlala amaphilisi akulezinsuku amaphilisi la alikhulu phakathi. Ibhokisi libhalwe ngombala obomvu lona liluhlaza tshoko ngaphansi libhalwe ngamabala alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi eyehlukeneyo isemabhokisini alemibala eyehlukeneyo eyakulezi nsuku. Eyelapha ukukhwehlela okwehlukeneyo, okungaba yikukhwehlela okulophepha lokukhwehlela okomileyo. Omunye usebhokisini elilombala oluhlaza oyisibhakabhaka omunye olithanga omunye olihalantshisi.

Umuthi wakulezi insuku owelapha izifo ezihlukeneyo onathwayo osebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama laba lebala elilamabala aluhlaza kanye lombala olithanga kancane ngaphansi.

Imithi yakulezinsuku ephakathi kwamagabha amhlophe alezivalo ezimhlophe, alombala eceleni oliharantshisi, uyasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo, usetshenziswa ngabezempilakahle.

Amaphilisi akulezinsuku, amhlophe ,phakathi asemaphakethini amhlophe abhalwe ngamabala amnyama atholakala emakilinika, ezibhedlela kanye lezitolo ezithengisa amaphilisi angelapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Ibhokisi lamaphilisi elilombala olithanga oqunywe ngombala obomvu ngaphansi labhalwa ngamabala amnyama. Amaphilisi la phakathi ayisitshiyagalombili, amhlophe ngokombala angelapha izifo ezehlukeneyo

Umuthi wakulezinsuku osebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka laqunywa ngombala olithanga phezulu owelapha inkomo imikhuhlane ehlukeneyo.

Umuthi wakulezinsuku osegabheni eliluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ahlangene labomvu gebhu, osetshenziswa ukuhlanza indawo esihlala kuzo ikakhulu ezokugezela.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo asemagabheni amathathu amhlophe , elinye limhlophe laqunywa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka elinye laqunywa ngombala obomvu kanye kelisekucineni laqunywa ngombala obomvu

Ibhakane elikhulu elitshengisa imithi ehlukeneyo kanye lamaphilisi engasetholakala esitolo esithengisa imithi ezibhedlela kanye lemakilinika okuyimithi eyenziwe ngokudla eminye ivela ezihlahleni.

Amaphilisi asebhokisini elilombala omhlophe kanye lobomvu ngokwenani alikhulu ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Umuthi wabantwana abancane owokunatha owakulezinsuku . Ongasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Ungatholakala esitolo semithi loba esibhedlela kumbe emakilinika .

Amafutha asegabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ancedisa ngokwezejwabu ukuba ijwabu libuyele litshelele libe ngumhlobo walo kungabikhona izinkinga.

Imithi yakulezinsuku engasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo iphakathi kwesigumbu esimhlophe silesivalo esimhlophe engatholakala emaklinika, ezibhedlela, lezitolo ezingathengisa imithi kanye lezinto ezihambelana lempila kahle yabantu.

Umuthi wakulezinsuku osebhokisini elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ekhoneni libhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu. Umuthi lo welapha umphimbo obuhlungu.

Umuthi wokukhehlela owakulezi nsuku osembodleleni elesivalo esimhlophe lephepha elimhlophe obhalwe ngamabala amnyama ahlanganiswe laluhlaza tshoko.

Imithi kanye lamaphilisi akulezinsuku ahlukehlukeneyo imbala agoqela abomvu, alithanga, aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamhlophe lemithi ehlukeneyo esemagabheni.

Umuthi wakulezi insuku ongatholakala emakilinika, ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi. Uphakathi kwegabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe nke laselifakwa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi elilamaphilisi akulezi nsuku elilombala omhlophe oqunywe ngombala olithanga ekucineni amaphilisi la alitshumi phakathi angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

imithi esemabhokisini eyehlukeneyo engasetshenziswa ngabezempilakahle elamabhokisi amhlophe elamanye alomblala olithanga amanye amhlophe okuluhlaza okwesibhakabhaka imithi ingasetshenziswa ukugcotshwa phezu kwejwabu lomuntu

Amaphilisi akulezi insuku asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu .Amaphilisi la phakathi amhlophe, amanye amhlophe aphinda abalokubomvu.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo. Amanye alombala oluhlaza tshoko, amanye alombala omhlophe nke . Aphuma phakathi kwegabha elimhlophe nke elibhalwe ngamabala amnyama.

Imithi esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo okuyimithi yakulezi nsuku. Iphakathi kwamagabha amhlophe alomzila oluhlaza oyehla usiya phansi wabhalwa ngamabala amnyama

Ibhokisi lamaphilisi elilombala oluhlaza eliqunywe ngokubomvu ngaphansi laselibhalwa ngamabala amhlophe amaphilisi la ngawokuvimbana kwamakhala.

Umuthi wakulezi insuku otholakala ezibhedlela, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku usebhokisini elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi elimhlophe. Umuthi lo oncedisa ngokwezihlalo.

Imithi ephakathi kwamambodlela akhanyisayo eyiyo esetshenziswa nxa omongikazi loba odokotela behlaba izigulani amajekiseni yiyo efakwa phakathi isetshenziswa ngabezempilakahle ezibhedlela loba emakilinika.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi endaweni elama dwadlana eceleni kulotshani obuluhlaza tshoko ngemuva kwabo kukhanya izindlu ezilamazenge aluhlaza okwesibhakabhaka kanye labomvu.

Abantu ababili abagqoke amajazi aluhlaza tshoko lo yedwa ogqoke ijazi eluhlaza okwesibhakabhaka bathwele oyedwa ogqoke iyembe ebomvu bamfaka ku ambulesi.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi abagqoke imphahla ezilembala eyehlukeneyo .Balalele omi phambi kwabo ongowesilisa ogqoke isikipa esimhlophe .Okutshengisa ukuba banikwa izifundo mayelana lezempilakahle.

Indlu esibhedlela esikhulu okutholakala khona imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ukuyelapha noma ukubona izinto ezikhathaza abagulayo.

Umntwana ongumfana okhanya egogekile osebenzisa izisekelo ukuze enelise ukuhamba uhamba eceleni kwomgwaqho okukhanya kulabantu abahamba labamileyo ngemva kwakhe

Abantu abathathu abasendaweni yokuzijabulisa ngesikhathi sokuchitha isizungu. Sebegqokile impahla zakhona okutshengisa ukuba sebelungele ukugada lemitshina yokuzijabulisa ngesikhathi sokuchitha isizungu.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke impahla ezilemibala ehlukeneyo bahlezi ezitulweni bakhangela phambili okulebhakane elikhulu okukhanya ukuba baxoxisana ngokwezempilakahle ngoba bafunda ngokwezempilakahle

Abantwana besikolo abangaba ngaphansi kweminyaka elitshumi bavule isandla sabo sokunene okutshengisa ukuba bafuna ukuhlaba ijekiseni loba sebehlatshiwe ijekiseni.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi bathwele amankomitsho alemibala ehlukehlukeneyo agoqela aluhlaza tshoko kanye laluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe nke

Owesifazana ogqoke ijazi elide elimhlophe, okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle, okungaba ngudokotela loba umongikazi. Uzivale amakhala wagqoka lamagilavu. Ufake indlebe yakhe indlebe yakhe lowesifazana olele embhedeni okutshengisela ukuba ulalela ukutshaya kwenhliziyo yomntwana osesiswini.

Umfanekiso kumbe ngithi ibhakane elitshengisa indawo yabantwana lapho okutholakala khona abantwana lapho okuncedakala khona abantwana ngendlela ezitshiyeneyo

Umntwana omncane ongaba lezinyanga ezingaphansi kwezintathu uthwelwe ngumama wakhe ezandleni okukhanya ukuba usanda kuzalwa. Umama uphakathi kwesibhedlela kumbe ikilinika.

Owesilisa okhothemeyo ogqoke ibhulugwe elimnyama kanye lesikipa esimhlophe nke lamagilovisi aluhlaza okwesibhakabhaka ubambe umntwana omncane othwelwe ngohlezi phansi. Umbamba esandleni okukhanya ukuba engabe emhlola umkhuhlane othize.

I chart eliluhlaza tshoko elilemfanekiso eyehlukeneyo eyabantwana elitshengisa ukuba ngelezemfundo zempilakahle elingabe linamathiselwa emakilinika kanye lezibhedlela.

Abesilisa kanye labesifazana abahlangeneyo bagqoke izikipa ezimhlophe nke. Bathwala amabhakane atshengisa ukuba alezixwayiso mayelana lezempilakahle . Ngemuva kwabo kulotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla ezinde eziluhlaza tshoko.

Umntwana omncane olele phansi wakhangela phezulu wakhamisa umlomo kagqokanga lutho phezulu. Ugqoke ngaphansi kuphela isgqoko sangaphansi sangasese.

Imitshina eyehlukeneyo eyimihlobo emikhulu etholakala ezibhedlela ezinkulu isetshenziswa ngomongikazi kanye labodokotela ukwelapha kanye lokuhlola izigulane kulobuhlungu abayabe bebuzwa.

Abesilisa kanye labesifazana abasesibhedlela sabantwana abagqoke izigqoko ezitshengisa ukuba basebenza kwezempilakahle osokungaba ngodokotela loba omongikazi

Abantu abahlangeneyo, abesilisa labesifazana, abagqoke izikipa ezilomhlobo wehalantshisi, abathwele amabhakane akhuluma mayelana lamantombazana.

Umuntu osendaweni yezempilakahle, okungaba yisibhedlela kumbe ikilinika, okhanya ungosebenza kwezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe elide, wazivala ubuso kanye lekhanda, lamagilavu amhlophe. Kulesigulani esilele eceleni kwakhe.

Owesifazana ogqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka, wavala umlomo lamakhala okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle. Phambi kwetafula ahlezi kilo, kulamagabha amaphilisi ayehlukeneyo kanye lemithi eyehlukeneyo.

Owesilisa ogqoke ijazi elide elimhlophe wazivala amakhala kanye lomlomo okutshengisa ukuba ngudokotela loba umongikazi osebenza kwezempilakahle. Uvale ohlezi phambi kwakhe amehlo kukhanya ngumtshina awusebenzisayo osebenza kwezempilakahle .

Owesilisa ogqoke ijazi elide elimhlophe nke. Okutshengisa ukuba usebenza kwabeze mpilakahle, sokungaba ngudokotela loba umongikazi. Uthwele usiba kanye lebhuku lokubhala. Lapha abhalela khona labo abesifazana abamiphambi kwakhe.

Abesilisa labesifazana abagqoke amawovolosi amhlophe nke bazivala amakhala okutshengisa ukuba ngabezempilakahle okungaba ngomongikazi kumbe odokotela abafundiswa isifundo esithile ngulo ome phambi kwabo othwele iphetshana.

Owesilisa ogqoke ijazi elide eliluhlaza okwesibhakabhaka otshengisa ukuba engabe esebenza kwezempilakahle, osekungaba ngudokotela loba umongikazi. Ume lowesifazana othwele umntwana, kukhanya emnika izeluleko.

Abesilisa ababili abakhanya beqgoke abakhanya begqoke impahla zabasebenza kwezempilakahle bafuqa oyedwa okubonisa ukuba yisigulani bemgijimisela esibhedlela loba ekilinika ukuze athole uncedo.

Owesifazana ogqoke isikipa esimhlophe kanye lengwane emnyama ume phambili okukhanya ukuba ufundisa iqembu labantu abathile mayelana lezempilakahle. Ngemuva kwakhe kukhona itshathi elikhulu elikhuluma ngokwezempilakahle.

Owesilisa ogqoke impahla ezikhanya ukuba ukhangela ngokwezempilakahle uhlezi phakathi kwendlu elemitshina eminengi emincane lemikhulu okutshengisa ukuba ngeyokuhlola izinto ezibuya lezigulane ezinjengezikhwehlela imichemo igazi kanye lokunye okwehlukeneyo

Owesilisa ongaba ngumongikazi kumbe udokotela uhlola owesilisa oleleyo sokungabe emhlola into esemlonyeni loba emkhipha izinyo lokhu ukubonakala ngoba owesilisa ulele wakhangela phezulu

Abesilisa Kanye labesifazana abahlezi emitshineni encedisa ngokuhamba kwabagogekileyo okutshengisa ukuthi bebezofuna uncedo mayelana lezempilakahle loba mayelana lokugogeka kwabo.

Abesilisa labesifazana abagqoke amawovolosi amhlophe akhanya engawomsebenzi, bavale lamakhala. Oyedwa umi phambi kwabo uthwele iphephandaba okukhanya ukubana bafunda mayelana lezempilakahle.

Abesilisa abathathu abakhanya besebenza kwezempilakahle phezulu kombheda abawugombolozeleyo kukhona umntwana abakhanyisa okakhanya ukuba uhlolwa umkhuhlane othize kumbe uyelatshwa umkhuhlane othize.

indlu encane elamakhabothi aluhlaza okwesibhakabhaka lemitshina phezu kwamakhabothi kulowesifazana ogqoke ama gloves aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lijazi elide elimhlophe kungaba ngowezempilakahle

Abesilisa ababili. Oyedwa ufake umtshina endlebeni zakhe, wasewufaka emntwaneni olele embhedeni. Otshengisa ukuba ufuna ukuhlola ukuthi inhliziyo, itshaya kangakanani. Owesibili, usebenzisa umtshina otholakala esibhedlela ezinkulu,,

Abesilisa ababili abagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngabasebenza ngokwezempilakahle sokungaba ngodokotela loba omongikazi kulomuntu olele embhedeni okutshengisa ukuba yisigulane phakathi kwelelindlu abakilo kulemitshina yakulezi nsuku eyehlukeneyo

Amaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku eyehlukeneyo atholakala ezibhedlela, emakilinika loba ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi. Asemabhokisini alomhlobo omhlophe, amanye alomhlobo wehalantshisi

Ikhabothi elimhlophe nke elilamaphilisi esemabhokisi kanye lemithi okulemibala ehlukeneyo akulezi insuku amabhokisi amhlophe alamabala abomvu amanye amhlophe alombala wesibhakabhaka.

Ikhabothi elimhlophe nke elilamaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku kuleyehlukeneyo eminye isemabhokisisni alombala olihalantshisi eminye isemabhokisini amhlophe alombala oluhlaza tshoko.

Ibhilidi okukhanya liyindawo yokuthengisela imithi, amaphilisi okwezempilakahle, ebizwa ngokuthi yi'Victory Pharmacy '. Phansi kupendiwe ngombala obomvu, izintina zaphansi ziphendwe ngombala obomvu, ezinye kazipendwanga kugabanisiwe.

Isitolo esithengisa izinto ezehlukeneyo ezigoqela ukudla kwabantwana uchago lwabantwana amaphilisi ayehlukeneyo awalezi nsuku kanye lemithi yakulezi nsuku eyehlukeneyo.

Amabhokisi ahlala amaphilisi ayehlukeneyo akulezi insuku alapha izifo ezehlukeneyo amanye amhlophe aqunywe ngolithanga, amanye amhlophe aqunywe ngokubomvu alamabala abomvu.

Isitolo esithengisa imithi yakulezi insuku kanye lamapills ayehlukeneyo etholakala emabhokisini kanye lemambodleleni eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Imithi kanye lamaphilisi okwehlukeneyo okuphakathi kwamabhokisi .Amabhokisi alembala eyehlukeneyo .Amanye alombala obomvu kanye lomhlophe .

Ibhilidi elipendwe ngombala omhlophe ngaphansi, elilamawindi aluhlaza okwesibhakabhaka, elitshengisa ukuba kungaba yindawo yokuthengisela umuthi, amaphilisi wezempilakahle. Kulabantu phandle abasemdududwini abathathu.

Ingaphandle yakulezinsuku esithengisa imithi, amaphilisi kanye lochago lwabantwana ,ilambazi labantwana kanye lokunye okuhlukeneyo okuphathelane lempilakahle .

Isitolo esithengisa imithi yakulezi insuku amaphilisi akulezi insuku ukudla kwabantwana amasepa okugeza lokunye nje okwehlukeneyo okuphathelane lezempilakahle.

Isitolo esithengisa imithi amaphilisi uchago lwabantwana kanye lezinto ezehlukeneyo eziphathelane lezempilakahle esingakubiza sithi yifamasi ngesilungu.

Isitolo esithengisa izinto ezehlukeneyo okugoqela ukudla kwabantwana amasepa okugeza imithi yakulezi nsuku kanye lama philisi ehlukeneyo

Abesifazana abalabantwanna abahlezi phansi endaweni engani iliganga okungabe kutshengisa ukuba bazofunda kumbe bathole ulwazi mayelana lezempilakahle.

Ibhakane elikhulu elifakwe eceleni komgwaqo elifanekiswe abantu besilisa kanye labesifazana. Lase lifanekiswa imiyane ukuba iyanqobeka kumbe umkhuhlane owenzwa yimiyane uyelapheka.

Umutshina omncinyane otholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika, osetshenziswa ngabe zempilakahle okungodokotela loba umongikazi, umtshina lo ungowokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Abesilisa kanye labesifazana bahlezi ezitulweni ezimhlophe bakhangela ebantwini abaphambi kwabo abagqoke amajazi amade amhlophe okubonisa ukuthi ngabezempilakahle abangaba ngoMongikazi kumbe oDokotela.

Owesilisa lowesifazana abagqoke okumhlophe phezulu, owesifazana ugqoke ijazi elide okutshengisa ukuba engaba ngowezempilakahle ongaba ngumongikazi loba udokotela bami phambi kwebhakane elikhulu elitshengisa indlela zokuyafika ekilinika

abesilisa labesifazane abakhanya befunda labezempilakahle abagqoke impahla ezilemibala ehlukeneyo bahlezi ezitulweni phambi kwabo kulamatafula kanye lamanzi okunatha

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi, phambi kwabo kulamatafula. Phambili kukhona omi phambi kwabo ababili okukhanya ukuba bengabe bebafundisa mayelana lezempilakhle

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe wazivala umlomo lamakhala okukhanya ukuba engabe esebenza kwezempilakahle ezibhedlela loba emakilinika osokungaba ngudokotela uhlezi lomntwana omncane phambi kwakhe. Okukhanya ukuthi umntwana nguye ogulayo.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilamabalabala ahlangene imbala leqhiye elibomvu ulele embhedeni wazivala ngenethi okukhanya ukubana ubevikela ukulunywa yiminyane ukungasambangela umkhuhlane woqhuqho.

Abesilisa kanye labesifazana abame phambi kwebhakani elikhulu elikhuluma ngenculaza babambisane inkezo okukhanya ukuba bayithole ngokuqeqetsha kwezinye yezimfundo zempilakahle

Owesilisa ome lowesifazana ogqoke ijazi elide elimhlophe okhanya ukuba usebenza kwezempilakahle, uvale amehlo bathwele iphepha labo okukhanya ukubana bexwayisana loba banikana izeluleko mayelana lezempilakahle.

Owesifazana uthwele umntwana ongaba ngaphansi kweminyaka emihlanu umbambe esandleni okukhanya ukuba engabe esesibhedlela ukuthola uncedo kwabezempilakahle.

Owesilisa lowesifazana abakhanya ukuba ngumuntu lomkakhe. Owesilisa uthwele umntwana omncane okukhanya usanda ukuzalwa eceleni kwabo kukhona ogaxe imitshina yakulezinsuku yokuhlola ukuba inhliziyo itshaya kangakanani utshengisa ukuba ngudokotela.

Owesilisa ogqoke okumhlophe phezulu kanye lowesifazana ogqoke okumhlophe phezulu okutshengisa ukuba ngumuntu lomkakhe bagonene. Ngemva kwabo kulezihlahla eziluhlaza tshoko kanye lotshani obuluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo. Okuhlangene abafana lamankazana. Balalele okufundiswayo ngaphambili. Okungaba yimfundo ephhatheoene lezenpilakahle. Okufundiswa ngumongikazi. Loba udokotela.

Abesilisa labesifazana bahlezi phansi ezitulweni ezimhlophe nke phezu kotshani obuluhlaza tshoko bathwele amaphephandaba ezandleni okutshengisa ukuthi bangabe bexoxa ngalokho abakubala kulawo maphepha.

Umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kwetshumi kulomganu phambi kwakhe okhanya uyadla ukudla okudliwa ngokhezo sokungaba yikudla kwakulezi nsuku loba kwesintu.

Umama othwele umntwana omncane obonakala engathi usanda kuzalwa ume lomunye ogqoke ezimhlophe ongabe etshengisela ukuba ngumongikazi bonke babambisane umntwana.

Abantwana abahlezi phezu lotshani obuluhlaza tshoko obokucecisa ophambili uhlezi wafaka umganu enyaweni uyadla osemuva laye uyadla umganu useceleni kwakhe.

Umtshina omcinyane wakulezinsuku osetshenziswa ngabesifazane ukuhlola ukuba uzithwele noma akazithwalanga. Umhlophe, nganxanye ulokubomvu. Uphezu kwetafula elimhlophe nke.

Owesilisa ogqoke ibhatshi eliluhlaza okwesibhakabhaka. Ulomntwana, bathwele ugwalo abalufundisanayo okukhanya ukuba baxoxa ngezempilakahle ezibhalwe kulolugwalo.

Abantwana abahlangeyo, abafana lamankazana . Bahlezi phansi bayadla ukudla emganwini elithanga ebukeka ingani ngamahlamvu . Bakhanya basendaweni yasemakhaya.

Owesifazana ongabe eyenza ngezemidlalo olethawulo elimhlophe elifakwe emahlombe onatha amanzi uqgoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhaka bhaka kanye loluhlaza tshoko

Amanzi athelwa ephuma enkomitshini enkulu ethelwa kwencane engaba ngeyokunathela akhanya engamanzi ahlanzekileyo anathekayo angela magcikwane.

Umuntu omileyo okhanya egqoke ibhatshi elimhlophe elide okukhanya ukuba usebenza kwezempilakahle . Ubambe olele phansi inyawo okukhanya ukuba wenza ngezemidlalo ongabe emnikeza uncedo.

Umtshina omkhulu othalakala endaweni ezehlukeneyo usetshenziswa ngabe silisa labesifazana ikakhulu abayenza ngezemidlalo etshiyeneyo ubancedisa kakhulu nxa bengalimala.

Umuntu ogqoke ijesi elombala owehanatshisi okhanya elesilonda edolweni asivale ngebhanditshi emhlophe yena uhlezi phezu kombheda ofakwe amasheet amhlophe

Owesilisa ofakwa ibhanditshi elimhlophe enyaweni esandleni sokudla, efakwa ngoqgoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka lokhu okutshengisa ukuthi angabe ngumongikazi kumbe udokotela

Owesifazane oqgoke okumhlophe okuyizimpahla ezisetshenziswa ikakhulu umuntu nxa ezivoxavoxa uhlezi wabamba unyawo wagoqa olunye okubonakalisa ukuba welula umzimba kumbe uyazivoxavoxa.

Owesifazana ogqoke impahla ezitshengisa ukuba uyenza ngokuzivoxavoxa umzimba wakhe ugqoke isikipa esilithanga esicinyane ubambe ingaphasi konyawo lwakhe lesandla sokunene.

Owesilisa kanye lowesifazane. Owesilisa uhlezi phansi eceleni kulebhola elimhlophe. Owesifazana umile okukhanya ukuba bayenza ngezemidlalo sokungaba yiskhathi sabo sokuphumula lesi.

Owesifazana ohleli phansi ogqoke isigqoko esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamaluba alithanga kanye lomntwana oyinkazana oseceleni kwakhe bakhanya bejabulile kakhulu

Imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa emakilinika kanye lezibhedlela ezinkulu kanye lejekiseni lokuhlaba abagulayo. Umtshina wokutshekha ukutshisa loba ukuqanda komzimba, umtshina wokulalela ukutshaya kwenhliziyo kanye lomtshina wokulalela ukuhamba kwegazi.

Izinto ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngodokotela loba ngomongikazi emaklinika loba ezibhedlela ezinkulu okugoqela amaphilisi , amajekiseni , umuthi yakulezinsuku kanye lemitshina emncinyane

Indlu elabesilisa kanye labesifazane. Phakathi kukhona amakhompiyutha omunye lomunye ukhangele ku khompiyutha yakhe. Kukhanya bengabe befunda ngezempilakahle loba befundisa ngokuyenza kwezempilakahle.

Izihlahlakazana ezehlukeneyo kanye lombhida olombala oluhlaza tshoko ongasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo isetshenziswa njengemithi yesintu.

Umbhida oluhlaza tshoko, kanye lezinye izihlahla eziluhlaza tshoko ezehlukeneyo ezingaba zingumuthi wesintu oyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esimile endaweni elamatshe esingathi ngamadwala. Isihlahla lesi singasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abaphathekileyo abangaphilanga kuhle.

Izihlahlakazana eziluhlaza tshoko eziphezu kokungamadwadlana okukhanya ukuba luqaqa. Izihlahla lezi zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukehlukeneyo, zingasetshenziswa njengemithi yesintu.

Isihlahla esingasetshenziswa njengomuthi wesintu esiluhlaza tshoko esilamaluba abomvu ahlangene lalombala olithanga angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo

umhlabathi ogejiweyo eceleni kukhanya utshani obuluhlaza tshoko kanye lesihlahla esiluhlaza tshoko esingaba ngumuthi wesintu

Isihlahla esiluhlaza tshoko ezilamahlamvu ahlangeneyo aluhlaza kanye lalombala olithanga esingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu sisetshenziswa njengomuthi wesintu

Izihlahla ezincane ezehlukeneyo ezilembala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo emzimbeni.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezilamahlamvu aluhlaza ezehlukeneyo ezelapha izifo ezehlukeneyo esingazisebenzisa njenge mithi yesintu.

Isihlahla esibonakala njengeluba esilamaluba aluhlaza kanye labomvu. Isihlahla lesi singasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo sisetshenziswa njengomuthi wesintu.

imithi eyehlukeneyo eyesintu efakwe phakathi kwamagabha alemibala eyehlukeneyo inengi lilezivalo eziluhlaza tshoko kanti eminye ilezivalo ezimhlophe nke ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Amaphilisi asegabheni elimhlophe elilamabala abomvu wona amhlophe ngokombala akhanya engamaphilisi awegqondo ancedisa kwezengqondo kwezemicabango.

Imihlobo yamatiye eyehlukeneyo eyenziwa ngezihlahla esingakubiza ngokuthi yenziwa ngemithi yesintu, iyimihlobo etshiyeneyo. Eyinye ilombala oluhlaza tshoko, eyinye ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka besekusibakhona elombala obomvu.

Umuthi wokugcoba wenziwe ngesihlahla seskabakaba osebhodleni elimhlophe elamabala aluhlaza tshoko ongasetshenziswa ukuba ijwabu litshelele

Iphetshana elilombala olithanga elilomuthi wesintu ngaphakathi ongasetshenziswa ngabantu abagulayo abayelapha izifo ezitshiyeneyo ezingatholakala emzimbeni yabo

Umuntu ogqoke ijazi elimhlophe ongaba ngowezempilakahle othwele amaphilisi. Okunye libhokisi elimhlophe ,elilebala eliluhlaza tshoko . Okutshengisa ukuba amaphilisi aphakathi mathathu njalo amhlophe ngokombala .

Ibhakane elitshengisa umlomo oveze amazinyo amhlophe nke. Ibhakane elixwayisa amazinyo ahlanzekileyo, umlomo ohlanzekileyo kanye lomzimba ohlanzekileyo.

Izihlahlakazana eziluhlaza tshoko ezilamaluba amhlophe kanye laluhlaza tshoko ezingasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo setshenziswa njengemithi yesintu.

Amafutha akulezi insuku awokugeza imwele esenziwa ngesihlahla ikabakaba aphakathi kwegabha elimhophe elibhalwe ngamabala aluhlaza tshoko angancedisa ukukhula kwenwele lokuba kuhle kwenwele .

Izihlahla ezimanzi kanye leziwomileyo, ezimanzi ziluhlaza tshoko lotshani obuhluza tshoko. Izihlahla lezi ezingasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabagulayo.

Utshani obuluhlaza tshoko kanye lesihlahla esiluhlaza tshoko okungabe kutshengisa ukuba yimithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Utshani kanye lesihlahla esiluhlaza tshoko esizele abantwana abaluhlaza tshoko, esingasetshenziswa njengemithi yesintu ukuze abantu belaphe izifo ezihlukeneyo ezitholakala emzimbeni yabo.

Ibhakane elitshengisa isihlahla esiluhlaza tshoko! Esilamaluba amhlophe nke! Esingasetshenziswa njengomuthi wesintu, ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ngaphansi kwesihlahla lesi kukhona izeluleko.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamaluba aluhlaza, alithanga kanye lamhlophe nke esingasetshenziwa ukwelapha izifo ezehlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu aso kumbe impande zaso njenge muthi wesintu.

amaluba abotshiweyo ayenziwa izixhuma aluhlaza tshoko angasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo ebantwini abagulayo eceleni kwawo kukhona zihlahla lazo ziluhlaza tshoko

Isihlahla esizeleyo esitshengisa abantwana sona siluhlaza tshoko labantwana baluhlaza tshoko esingabe sisibiza ngesilungu sisithi yiAvocado.

Utshani obuluhlaza tshoko kanye lesihlahlakazana esincane esikhanya silibhobola konke lokhu kungasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu loba impande zakho.

Izihlahlakazana ezincane ezehlukeneyo ezilombala oluhlaza tshoko ezitholakala egangeni ezingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abagulayo.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko esincinyane ezingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abagulayo. Sisetshenziswa njengomuthi wesintu.

amagabha lezimbodlela okwehlukeneyo okulemithi ngaphathi okwehlukeneyo egoqela imithi engamanzi eyinye eyimpuphu imithi le yimithi yesintu eyelapha izifo ezehlukeneyo ebantini abagulayo

Izihlahlakazane eziluhlaza tshoko ezincane Kanye lotshani oluluhlaza tshoko. Izihlahla lezo zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezithile ezehlukeneyo emzimbeni yabantu zisetshenziswe njenge mithi yesintu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko esingaba ngumuthi wesintu sisetshenziswe ukwelapha njalo izifo ezehluleneyo

Iluba eliseceleni komduli elilamahlamvu aluhlaza tshoko lamaluba abomvu gebhu okungasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko kanye lotshani obuluhlaza tshoko silamaluba amahle amhlophe kanye labomvu angasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abagulayo.

Utshani obuluhlaza tshoko lanye lebhobola eliluhlaza tshoko. Lokhu sokungasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo okungasetshenziswa amahlamvu azo loba impande zazo.

Isihlahlakazana esiluhlaza tshoko esilamahlamvu aluhlaza esingela maluba. Esingasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo kusetshenziswa, amahlamvu aso kumbe impande zaso.

Amaluba aluhlaza tshoko kanye lezihlahla eziluhlaza tshoko okungasetshenziswa ukulapha izifo ezihlukeneyo kusetshenziswa njengemithi yesintu amahlamvu azo, loba impande zazo izihlahla lezi.

Isihlahla sepopo esikhulu kanye lezinye ezehlukeneyo ezincane, eziluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esingela maluba esingasetshenziswa amahlamvu aso loba impande zaso ukuyelapha izifo ezithile zisetshenziswa njengomuthi wesintu

amaluba amhlophe asezihlahlakazaneeziluhlazatshoko angasetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo ebantwini abagulayo okungasetshenziswa amahlamvu abantwana loba impande zaso lesosihlahla

Amaluba amahle amanengi alombala oluhlaza kanye lezihlahla zakhona zilombala oluhlaza, kanye lomhlophe kucecisiwe kwaba kuhle kakhulu okutshengisa ukuba yindawo yamaluba.

Izihlahla ezincane ezehlukeneyo ezilombala oluhlaza tshoko esiphambili silamaluba omhlobo olithanga singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa njengolemithi yesiNtu.

Amahlamvu awonyisiweyo aluhlaza tshoko aphuma egabheni angasetshenziswa njengemithi yesintu awonyisiweyo.

Owesifazana ogqoke isigqoko esimhlophe ngokombala esilemikhono emfitshane lemithi yesiNtu eyehlukehlukeneyo phambi kwakhe lamatamatisi abomvu gebhu.

umuntu ogqoke isikipa esimhlophe nke lekepesi emhlophe nke phambikwakhe kukhona izigubhu lezigujana ezemihlobo ehlukeneyo ezilemithi phakathi eyelapha izifo ezehlukeneyo okukhanya ukuba ngu yimithi ye sintu